So n-ʒiya n-ɡbubi tii ka parante bihi ayi tam teebuli zuɣu ka laɣ' kuruti pa teebuli maa zuɣu ka buku paya ka bin' ʒi pa buku maa zuɣu ka kalo ʒiya ka ti' bila ɡba zaa be duɣu ni di zaa ha tamla teebuli zuɣu

Paɣasara ka bi ʒi niɛma ka loba nim pobili ka bi so chinchina bi nyoɣu tariga ka yɛ koofi nima bi nyingoya ni ka piri namda nima ka bi yɛ liiga nima

paɣiba ka bɛ be daa puuni kɔhimma zanza bɛ tooni di shɛŋa n-nyɛ kpaɣira be tahili ni ka taha dibaayi ka naanzuwa gba be tahili ni ka so kana ti kurum n-tim kpaɣira maa puuni ka paɣa ʒiya ka yuuni o ka niriba pam m-be bɛ luɣili zuɣu

Doo n ʒɛya ka nyɛ gbasbinli ka yɛ kparigu ka zaŋ tani piɛlli n bobi o nyingoli o nyɛla ŋun pili zipili sabinli ka piɛri piɛri maa nyɛla piɛ lahi ka mali yila din gongon ka bi naba gba nyɛ din waɣi ka bi tam palli

Niraba n ʒiya paɣaba mini dabba ka bi to shab katawii bi ni to shab katawii maa nyɛla nanima ka bi bob gana saafu polo nanim ni bobri shɛm ka ʒi kuɣusi zuɣu

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n chimdi waagashe ka waagashe kahali shɛli bɛ tahabili ni n taɣa piɛ bili ni ka o zaŋ silba tam ka zaŋ chɛrigi loɣi dinni ka waagashe shɛli pun chim ka o zaŋ tam gbambili zuɣu

pɛbupɛbu shɛɛ ka ban lihiri pɛbupɛbu maa ka be pɛiri ka be ʒɛ kuɣisi zuɣ ka salo ban pɛri ka migba zaa ʒɛya n pɛ chɛriga ka pɛbupɛbu adakanima di baata ka di ʒɛya ka do ʒɛ zaɣ yinidi gbani ka paɣ' ʒɛ di pahiri ata la gbani ka tumtumdiba bɛ ni maani

Sarati n niŋ ka loori nim wurim loori yino gbila palli zuɣu kuri taɣarisi maa ka di chibo n pili ka o ku wurim wurim zaa amaa bi bi do palli maa zuɣu bi pala palli sunsuuni ka di ŋmanila bi maliba mi soŋ loori nim nyɛla ban chɛni palli maa zuɣu nudirigu mini nuzaa

Tumtumdiba ban mali wuntaŋa yaa n niŋdi firila ka bɛ be bɛ tumani ni di parante nima ka pili zuɣu ŋmani zipilisi ka ye liiga bankom m pa bɛ niɛma zuɣu.

Paɣa ka o nyɛ gbansabinli ka yɛ neen ʒiɛhi ka do chinchina gbuni ka chinchina maa nyɛ afirika chinchina ka galisi n tamtam tabi zuɣu di nyɛla chinchini pala

Paɣaba bi mini dabba ka bi bɛ salin boɣali puuni ka paɣaba maa bɛ kom ni n paɣara kom kom maa ŋmanila bayaɣati ka bi gbuni ŋmana ni loba taha n paɣara

jinkari n ʒɛya pam ka loranim dibaayi bɛni ka ban bɛ ni maa yɛ nɛɣila ka pɛli zipɛla ka jinli maa nyɛ pɛya ka shɛbi tam di zuɣ' saa ka shɛbi m ʒɛ tiŋa

Sarati n niŋ ka di nyɛla loori nim n kpɛ tabi ni loori nim paai bibanahi laasabu ka bi zaa wurisi wurisi ka niraba kana ti laɣam giliba n yuundiba

Salin boɣa karili puuni ka niraba biɛni ka nyɛ gbansabila ka ko biɛri dondoya ka bi gbubi bingbirisi kamani kulagahi ni bi ŋmana ka shab paɣara

Paɣa ŋun nyɛ Gbanpiɛli ka o kpa ninkpara ka o mini bihi anu laasabu bee bihi ayobu ka bi ʒɛya ka bihi maa nyɛ bipuɣunsi mini bidibsi ka nyɛ gbansabila

Sariya karibu duu puuni ka alikaali kpɛma ʒiya ka nyɛ paɣa ka bɛ zaŋ buku n-zaŋ ti so ka o zaŋ o nuzaa m-pa di zuɣu ka wuɣi o nudirigu zuɣusaa ka linjima ʒeya ka so gba zaa ʒiya ka ye neen'sabila ka gilasinima tam o tooni teebuli zuɣu.

Paɣa n nkohari niɛma niɛma ka niɛma niɛma maa bɛ tahapoŋ ni ka o ʒi shɛli o zuɣu ni ka gbubi shɛli o nuuni ka di nyɛ namda nim binyahari ka zab saɣarisi ka di bɛ o nuuni ka lahi bɛ o ni ʒi shɛli maa puuni

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ gbambili kuɣu ka o chimdi silbaar ka di tam buɣum ni o ni chimdi shɛli maa loɣala kpam ni ka kpam maa bɛ taha laa puuni ka piɛɣu ʒɛya n tam tahali zuɣu

sarakani ka linjima nim bɛ dini ka yɛ nɛnsabila ka danisarika nim mi yɛ nɛnʒiɛhi ka tumdituma yɛno yɛla liga ka di nyɛ tampilim ka so jinjam ʒiɛ ka kooni saɣiri ka yɛno mi ʒɛ sarika puuni

Sitima nim n pa kom ni kom maa galisiya di waɣa ka tihi pɛ n gili kom maa sitima nim maa nyɛla ban galisi zaɣ piɛla bɛ dinni ka zaɣ ʒiɛhi bɛni ni zaɣ sabila